Mulangi ya masanga babengi na nkombo martini pe emeleli nango batie nkombo ya martini ezali martini oyo ya motane.

Ndako ya mabaya kati ya bandete.

Bilenge basi pe mibali bafandi na kiti.

Na kati ya place ya komela masanga, molangi mibale ya bustere. Sima ya milangi wana, place ya etekeli masanga ; mwasi na mobali ba kosolola.

bakiti esalemi pena mesa esalemi na singa ya kekele pe esili naino te